My people we wan talk of access to specialist. Wetin be access to specialist? E mean sey how e dey easy for person wen dey sick or wen get problem for body to see doctor, ogbonge doctor wen get di knowledge of wetin dey do di person wey dey sick. Wen we talk of dis ogbonge doctor, dem dem dey different different type, for example, heart problem. Doctor wen know about heart problem we dey call am cardiologist. Meaning na im get ogbonge knowledge of anything wen concern heart. How we go fit get dis kind people na there you go dey hear sey person no well um sey dem wan carry am go obodo oyibo. Because sey, sake of sey, di doctor wen sabi dis matter no dey for our um country Nigeria. Dem go now come carry am go obodo oyibo, now another thing wen we go think about wen we dey talk of dis access to specialist, na di money wen dey wen di person wen dey sick go pay, another thing again na our normal doctor for house na dem go see sey, di matter wen you get for body nor be di one wen dem go fit local, dem go now say make you carry am go up up hospital. For dis kind specialist wen get dis ogbonge knowledge.

Ambulance services na another ogbonge matter wen concern matter wen be for our wellenness of our body, wetin be dis ambulance service? um Na any service wen concern how motor fit come carry person wen no well go meet treatment. Dis service na motor wen dey come carry person from whether anywhere wen sickness catch dat person dey for example e fit be accident for road, e fit be di person sick for house. Dis motor na im work to come house come carry di person, or come road where di thing happen di accident happen come carry di person go hospital make di ogbonge doctor go fit treat dis person. Now dis services dey very very small for dis our ogbonge country. Before you see say person get matter wen concern we dey call am emergency, wen need care care carecc make dem carry di person go hospital, na dis ambulance services na im dey easy to quickly carry di person go hospital.

Anti-natal care na care wen dem for give woman wen get belle. Any woman wen get belle, di treatment wen dem dey give am na im dem dey call anti-natal care. Dis care dis treatment e dey start for around four week abi eight week wen di woman carry belle. Di woman go dey, dem go dey look di woman, di ogbonge doctor wen sabi dis treatment, go dey look di woman today till di woman go come born pikin, sake of sey some women no dey do dey go for dis treatment ,na why we dey hear sey some women dey born pikin but with problem. di pikin no dey, wellem, wellemly well or di mama no de wellemly well or di mama no dey strong to push di pikin come out side, or di pikin, dey turn upside down, all dis thing dey happen because why? some women no de go for anti-natal. And wetin dey inside dis anti-natal, di woman dem go dey check di woman body, dey check di baby, dey check di food wen di woman dey chop, dey check di woman dey do normal exercise, exercise im body, to check check sey di woman dey okay, before e go come born di pikin. Now di doctor wen sabi dis tin now dem dey call dem gynaecologist if you go to hos hos hospital, na dem dey take care of dis women wey get belle.

Immediately when de woman don carry belle um dey don confirm say dis woman don carry belle immediately de woman don dey need make dem give her an ten atal care. An ten atal care go be all de care de pamper wey dem go give dis woman down to dey day wey e go born pikin dis care no be only for de woman but also for de pikin wey dey inside make de pikin and de mother take dey very well till de day wey e go deliver de only want make dem dey wellingly well make a day to where de woman go born de pikin de woman go born de pikin siriri werewe both mama and pikin go dey kampe but if woman no come dey go for dis tin na where you go hear different kind of problem with de pikin and moda de you go hear bad bad talk like say de pikin come die inside na him ogbodoyibo dey call am still birth abi de pikin come get no come do form well well for inside de woman belle or wen e wan born am e maybe or maybe de pikin instead to come with head e go begin dey fine wit leg na cause why de woman no go for an ten atal wey suppose keep him and him pikin wellingly well

person get sickness like fever wey maybe bacteria cause de medicine wey person go fit use na him we dey call antibiotics Antibiotics na medicine wey we dey fit use kill bacteria disease abi bacteria de many many infection wey bacteria dey cause. Antibiotics dey work in two ways either we go fit use am kill am de infection kpatakpata or him go march am for ground e no go allow am grow for person body again if you come chemist abi hospital many many types of antibiotics na him dey we have penicillin we have amoxicillin an plenty plenty kind of antibiotics all of dem to dey use them to take fight bacteria some times sef we fit use am fight virus infection then um if you come go over de carton wey you use this drug wey e no work e good make person Kia Kia run carry body go hospital so dat de doctor go make de person more more passive de one wey person take den if you dey tek dis antibiotics no means say you no go see some wetin we dey call am side effects you fit dey tek am when e fit dey make your eyes turn and e fit dey make your stomach run we dey call am side effects according to ogbodoyibo many people if dem tek antibiotics e fit do them differently depends on how your own body dey how your body collects am then e get how we dey use dis antibiotics for maybe anyhow na him we dey use am na doctor na den go tell you how you go use am dey as dey tell you na do you suppose follow so dat everytin go waka wellemly well

Any food abi drink wen person dey take, na im dem dey call, diet. Diet get go dey balance wen im contain all di food material inside, for example; diet suppose contain carbohydrate, e suppose contain, protein, e suppose contain, vitamin, e suppose contain, mineral salt, e suppose contain roughages, and e suppose contain, water, [2] how balance diet take contain all dis things? Before you will prepare di food, you must make sure sey di food get carbohydrate inside. E get protein inside, e get all di classes of food wen we know for inside na im all dis things wen don join together, na im we dey call am balanced diet. Any food wey get balance diet na im dey good for body na im dey nourish di body, na im dey give di body all di essential, essential nutrient, wen di bodi dey take function well well my people to eat balance diet na im better for body pass

Di food wen we dey chop, abi meal wen we dey chop suppose dey balance. How e go dey balance? Na make we for make di food contain everything, every sam sam sam wey dey suppose dey inside di food, wen go make di food no only sweet, no only dey sweet, but make e dey wellemly well for our body. For example if I wan cook fried rice, I go make sure sey, vegetable, vegetable contain vitamin, make e dey inside make e no be only white rice um and stew, vegetable go dey inside, meat contain protein, meat contain fat and and and and salt, e go dey inside. um I go use water, clean water prepare am, um protein too go dey inside everything go dey inside. Before we go fit call dis food, balance meal and if we chop dis food, you see, your body go understand sey you chop better food and e go show for your body sey you chop better food, you go see any sickness no go fit enter your body, because why, your body go fit fight any sickness because of di better food wey you dey chop. Balance meal dey good for our body.

For different places, places of play for road accident for house accident fit happen. Accident na um bad thing wen go fit do person wen person no plan for am. For field of play, wen dem dey play football, person fit break leg, person fit wound. Person fit fall, person fit get any kind of accident wen person no plan for. So if dis accident happen, how we go take handle am? Na im we dey call first aid. first aid mean sey make we first handle any any disease, sickness abi accident wey happen before dem carry di person waka go hospital. Wen oga kpata kpata wey get knowledge go treat am, now if person come get, leg come break for for field how we go take do am? We go carry di person lie down We go carry am lie down straight for ground den we go carry that thing wey demm dey call bandage wey be like wrapper use am hold im leg for one position before we go carry am go hospital. Make doctor of bone we dey call dem orthopedic doctor go handle di person.

Family planning mean sey di way wen we go fit control how we dey born children. And how we go take care of the children wen we don already born, and dey take care of di woman wen dey born di children now family planning dey diffrent different different ways. um Many of dem get e own method and each method get how dem dey do am. Wetin dey prevent people abi some women wey make dem no go for family planning, e dey many many many some of dem na their religion um for example some muslim go sey, e no good for inside their their religion sey make dem go for family planning. Dis kind thing fit affect di woman to go for family planning and some people go sey their culture no gree, um culture na another thing wen nor allow dem go for family planning, some people dem no even like kpata kpata dem no even like any thing wey go concern family planning. Some people go look sey dem go pay big money wen dem go for family planning. And some people because dem no know, dem no know wetin e be dem no get di um knowledge and dem no know am so dem go dey fear because dem no know am

Blood fit komot from person body if di person get injury or person born baby blood fit komot from im body. Or person get accident, blood fit komot from im body many many ways wen blood fit take komot from person body. And if dis blood dey komot we need to find a way to stop di blood, if dis blood no stop, di person go fit faint and if di person faint, di person go fit die so to stop dis blood, there are many many things, wen we fit do. there are many many things, wen we fit do. for first aid wen we don talk we fit, try if di cut place use clean something tight di cut place, make di blood no de troway. We fit tight di vein wen connect to di place wen di blood dey troway so dat di blood go no dey troway again, den we fit carry di person go hospital wen doctor go give am injection wen go stop di blood to dey troway. Because if di blood continue to dey troway many many things fit happen, den we fit put pressure for dat place wen di blood dey troway from so dat e go hol pressure, on top of di place wen di blood dey troway sake of sey make di blood nor continue to dey troway like dat.

Cancer na abnormal cell growth for body na wetin we dey call cancer be dat. So wen we talk of breast cancer we dey talk of growth abnormally inside di breast e fit come make di breast, come dey strong and dis sickness fit happen to anybody, but mostly na women na im e dey affect e go make their breast come dey strong, come dey strong, den di shape and di size of di breast, of di of di breast go change. Different kind of water fit dey come outside of di breast, e fit come get wound wound wound wound, or e go dey swell up swell up swell up, and di woman go dey suffer suffer and pain go dey follow dis kind um condition. And doctors wen sabi dis kind work, na dem go fit handle dis kind case. Some if you no quickly make we find out wetin dey cause am, before e fit lead to wen den go cut di woman breast because na very dange bad bad disease na im

We fit store breast milk for pikin sake of sey make di pikin for fit use am for another time, milk wen dem dey store fit be di type wen dem done alredy put inside freezer, or e fit be dat wen dem pump newly from di breast of di mama. Ore fit be di type wen dem put inside refrigerator abi fridge so dis milk we fit store am, before we come use am later, but ordinary milk wen dem pump newly you fit keep am for six hours. Six hours sake of sey you no put am for fridge but you put am for outside wen dey collect breeze, put am for where dey collect breeze, for container wen dey good, wen dey clean you fit put wen nothing go do di milk for di six hours. After di six hours, di milk no good again wen you go give pikin., thank you

Many many ways wey for wey be say women wey born pikin go fit give de pikin breast because de breast milk e dey very very very important for new baby wey dey born because no food fit giv de baby no oyibo food no can food fit make de baby get him body or chop wey e go get him body like breast milk dat is why doctor dey advice our mama say immediately wey dey just dey born de pikin make dem put breast for de pikin mouth so dat den if woman need make e Sabi even if e don dey do am before make him get new knowledge or na new woman wey dey born newly mek e get knowledge on how e go fit give de pikin breast wey be say everytin go go smootly. Many many metods dey wey you fit give your pikin breast some women if dem dey busy dem fit Stand hold the pikin cross dia um hand give am breast some if e lie down the pikin fit like down for him chest dey suck um and e fit lie down one side again de call am side wey you go give de pikin breast say cause say all dis method mek baby begin suck wey go make de breast go grind de pikin for head the pikin go enjoy him breast well well

Many people dey tink say na wen you get big money na him you fit chop better food. But the mata no be true no be so wit your shikini money you fit chop beta healdi food how e be so no be wen you carry big money go market go buy beta beta beta food before you go get nutrients. Every food get nutrients wey dey inside an de ingredient dem has themselves for example if I carry protein for example if I wan go buy protein I fit go buy beans na plant protein be dat I fit go buy egg na animal protein be dat I fit go buy meat na animal protein be dat if I no get money to go buy full turkey mek I come enjoy wit my family I fit carry money buy beans and if I chop all the protein nutrients now go come my body so many many food dey like dat now wit chikini money you fit arrange dis food you fit budget for dis food den you no go spend plenty money an wetin we want for inside the food wey go give us wellness we go still get am to do all dis tins na mek we plan for our food if you wan cook mek we plan how we go cook for food plan cooking for maybe one week e no make food waste and e no go make us spend plenty money ontop of de food

Pain dey different different type. Pain na different different type e be. E get di one wey if you get, if you go chemist, dem fit give you small pain medicine; you go take, e go go down. Dat one na small small pain be dat. But, another type of pain dey wey be say di pain go dey too much sotey e go fit make pesin comot from im mind. For example, pain of woman wey dey born pikin. We fit call dis kain pain "big big pain". Other pains dey, like pain of pesin wey get accident, pain of pesin wey teeth dey pain, all dis pain. E get another pain wey dey do pesin for head wey Odobo Oyibo dey call am "migraine". Dis kain pain na pain for body, wey be say di pesin wey dis pain dey im body go fit comot from im mind. You no go know wetin dey do am again. And did kain pain, na only dem doctor, na dem fit take care of dis kain pain. Dem doctor wey dem dey call "therapist". Na dem fit take care of dis pain. And some ogbonge medicine wey, wey dey again for dis kain pain. Make dem make dis pesin rest or sleep, then, before dis pain go fit comot from di pesin body.

clinic na some small small hospital wey dey close to our people wey dey fit go for any kind of small small treatment clinic na hospital wey no be biig one but e dey take care of some small small sicknes for example clinic dey for women wey wan born pikin for women wey get small small problem for antinatal problem, all this small small problems na clinic na in our people dey go na him dey near to our people. for our community, small small clinic dey diffrent diffrent um villages our people for fit use take really get the kind small small treatment wey them need they dont need make dem travel go big hosital or they dont need to travel go big big obodo oyibo before them get treatment this clinic na him dey bring treatment close to our community people. e be like sey wetin we dey find go sokoto na him come dey inside our sokoto. they get small small medicine an dem dey treat some small small small sickness for our people so that treatment fit near our people an e go dey sikini for our people

cold na disease abi na sickness wey dey affect our body sake of sey maybe e get some things wey come happen to our body wey our body no gree for am before you know our body go dey show sey something don affect am. think of sey, if dust plenty for place e fit come enter our throat before you know you go begin dey bring catarrh. catarrh go start an this are all, we dey call them cold. obodoyibo dey call am comon cold before because e dey comon e fit sidon near person na disease wey person fit quickly catch from anoda person. e fit sidon with person an the person begin dey do atchioh before you know you too you go fit come carry this sickness an mostly wetin dey cause am na cold when weather dey very cold an person no cover him body. cold fit enter person before you know him too go join this sickness how dem fit treat this sickness na make we for see Doctor, Doctor ge give some medicin wey be sey e go fit quickly catch this cold and most of this medcine go make you sleep. after you sleep you wake up you go see sey the cold go dey leave your body

before woman wan get belle born pikin many many things dey inside. na why be sey dem dey tell women wey belle say make dem dey go dey check doctor sometime sometime. make e for dey look them dey look thier pikin wey dey inside so that dey go know sey the pikin wey dey inside him sidon dey wey him suppose sidon because pikin if baby bin wan come outside the baby dey come come with him head before all the remaining part the baby body the pikin body hold come outside if pikin no come come outside like this, this one na him wey dey call normal pikin born. if pikin no come come normal like this na him when we dey call am sey problem be that may be the pikin hand come dey come outside first or the pikin leg come dey come outside na big problem. this problem e fit disturb di mama of the pikin an e fit disturb the pikin himsef too e fit even cause problem wey be sey the pikin fit die or the mama fit die or the two of them fit come die. so how to look this problem na make the woman dey go meet doctor before dey check the woman dey check the pikin to see sey everybody dey kamkpe their body dey normal kamkpe an the day wen she go born the woman go come born siriri werere

some programmes dem dey wey be say this program e dey help people to get knowledge e dey teach people many many things wey consign their body how to dey take take care of their body how to dey take maintain their body how to dey take care of their personal hygine as obodoyibo dey call am how to dey take care of their house how to dey take care of their children. this programme e dey happen sometimes for radio people dey talk for radio dey teach people how to cook food e teach people how to dey do their water clean before they drink am. some pronlem some programmes some people dey come outside they dey carry paper they dey show people na this way cook wata before the water before e fit drink the wata some na this way na him the baby go dey before many many many programmes dey like that when you dey see some people wey get knowledge of eh health wey dem dey waka for inside town dey show people um paper dem dey show people some people dey show television community go go dem go go look dem go see many many things wey consign our health you go teach people many many things this an another way wey be sey no be only for hospital e fit learn how to take care of their body. this programme e dey there to dey teach people how to live beta beta healthy life

some problems wey people dey carry come hospital many many type dey some of these problems we fit see am we dey call am physical problems an some we no dey fit see am for example like people wey don pass through too much pain even if something happen to them if e therewere of their love person die or their pikin die an the thing been pain them well well so tey before you know e go join change to another mata for them e go begin dey affect them for brain some of them sef fit go run mental for grave so this kind problem get diffrent diffrent stages. some people na pain, some people na accident na him bring this problem. some people na dey think of person wey dem lose maybe their person wey dem love well well e come die. e fit affet them. some people na problem wey dey for ground before before before e come turn to a bigger problem so tey e come dey affect people for brain. so this kind this kind problem e need make community join hand saf sake of sey make dem see how dem fit help this person make e no become mental dey run about dey cause problem for community. community go through their health hospital abi clinic fit help these people. have to manage them give them therapist wey go fit help them arrest this mental problem make e no come become the one wey dem go dey lose wrapper for inside town

to teach everybody mata wey consign how man an woman dey take come together before dey go born pikin in di way wey be sey e dey acceptable e dey hygenic hygenic sey e dey very safe an e dey responsible wey everybody go know sey yes the way wey you do your own dey proper. this knowledge dey very very important for everybody. one for children wey dey grow up they need this knowledge. sexual eductation for people wey don already marry dey need this knowledge so that they go take know how they fit take care of themsefs. how they fit take care of themselfs wen they wan go near themsefs; husband an wife when they wan, when they don get belle when they wan born the baby then how after they don born the baby how they fit do wey be sey they no fit do wey be sey they no go dey born baby everyday by day to give the baby space space space go put space in between the baby all these knowledge e dey important for everybody na him we dey call am knowledge of how man an woman fit born pikin wey dey very important for eveybody make e know married person oh pikin wey never marry pikin wey dey grow up so that the pikin we dey grow up make e no go make mistake e go go carry belle wen he no prepare for

problem wey consign stressing plenty plenty plenty wey dey affect man an woman. some na from work him dey affect person some na from person house we dey call am family problem. some na from place wey person dey go find wetin e dey chop so this problem if you gather am together e come dey for ontop of one person e go see sey the person no go fit behave well well again. e go see some people for for place of work they no fit do well well because work don tire them the work dey too much for them they know know whuch one they go do. they no know which one go remain. na so some people for their work some people na their madam for house, their wife na him go be their wahala. they no know how they go take all of these problems they get how they fit put am wey be sey they go fit handle am wey be sey problem go fit dey easy for the person wey him dey affect for example; if person get maybe um um marital problem that is husband and wife get their husband be problem for him wife or wife be problem for him husband the two two of them fit advise themsef go see person wey them dey call marriage councellor wey go dey talk to them dey advise them wey dey tell them things wey they go dey do make their marriage go fit come back sweet again an the stress wey dey inside come comot

One of the main tins wey dey disturb our people from make dey for go hospital for to check dia body na him be the money. de money people dey look the money wey dey inside becos some places de money dey very very high na why you go see sey some people no go fit go for medical treatment becos of de money wey dey inside dey very very plenty how you go fit tell person sey e get problem for stomach dem go come say mek dem carry am go for big hospital ogbodoyibo wey dem go fit pay four Million naira four million naira before dem go fit do this kind this kind person and this person maybe e no get any money apart from money maybe na poor farmer na im him be so na de one of de reasons wey be sey people no dey fit go check dia body wen dey get big big problem be dat some people dem go go for local medicine herbal medicine take up say money no dey to go big hospital or to even go clinic sef becos money wey dem fit charge for clinik na plenty money some people go hide dia sickness becos why dem no fit go for pay for dis treatment na why some people no dey fit go for treatment becos dat

E need mek gofment put hand for money wey people dey pay for hospital bill. Many many times people no dey fit go for hospital beccos why de money e too much or many occasion if you go hospital now you go go see people for hospital you go dey pity for dem becos seh some of dem don dey deh dey don deh de doctor no fit look dem sake seh de doctor know say dem no get money to pay. Som if na private hospital hospital wey be seh na person get am no be gofment get am, de person go dey look how much money wey you go fit give am wey him go fit buy medicine wey him go fit tek beg the people wey dey work for am an if you look all dis tings dis kind person e no go fit give you treatment say mek you for go come before you know you go see som people dem for becos of dem no fit see dis treatment evun if wen dem go go pay the money leta some of dem dem go fit come die becos of de problem wey dey dey. Some people go fit com evun com problem go com worst morede y dey look de pain wey dey dia body dey dey look money wey dem no get wey dem go fit pay for treatment e go com be double problem for dem some people go fit som people go begin dey tink dey go com die from tinkin. You go com see som people dey cry for hospital second seh no be money na no be de pain wey dey dia body deydey look or de pity wey dem cause but the money wey dem no fit get to pay for hospital e dey put som people inside double problem.

Mek we talk about cough Cough dey differen differen types. One type na him be dry cough dis kind of cough na him person go dey cough e go dey cough e go dey cough de cough go dey serious wey be seh de person fit eye fit begin dey comot wata an notin dey com outside e fit happen wey be sey de person sef troat fit get um cut him troat becos of dis cough dey dry hin troat fit com com cut an de person sef for begin dey cough blood becos say dis cough na very serious cough na him be na him dem dey call dry cough the person eye fit dey comot wata an all dis kind of cough na dey com trough bacteria and wetin for good wey dey for tek use treat dis cough na mek person use antibiotics Antibiotics na him fit good for dis na him fit catch this cough e fit bring am come down or e fit no mek de bacteria get power again so if you go to hospital wit dis kind of um cough na wetin doctor dey give for sake of say mek de cough for quickly go antibacteria antibiotics na him dey good for dis kind of cough

For hospital dia many many services wey doctor dey give him patient som of dis services the doctor dey she look am seh e dey necessary some of dis services the doctor dey look am say e no dey necessary na for this type wey dem sey e no dey necessary na him dem dey call am sey e get limitation of coverage according to ogbodoyibo people so among dis services even som of dem sef fit dey necessary but later becos of e e no dey accepted people no or put hand together say it is accepted or e no dey safe the doctor dem de doctor community dem fit come remove am again come mek am not necessary so many of dis services they in different differen form or de way weydemdey give dis treatment e fit dey painful dem go com remove am dem go come mek am saying e no dey necessary or dem go com tell you say e dey experimental. Experimental mean say dem dey go look am for inside differen computer wey go fit show dem de result dem go fit say carry dis medicine mek you dey go tek first say dem go go look am for inside computer. Dis kind of treatment fit no dey covered according to ogbodoyibo wey we dey call am limitation of coverage

Disease get many many ways wey e dey spread some small small disease like cough wey we talk before you fit or catarrh you fit if person sit down near person e do am e fit carry am e fit catch am but some sickness dey wey be say e pass this level him level go so tey e fit catch many many many country many many many country togeda ogbodoyibo go dey hear am for ogbodo Nigeria too people go dey suffer de same sickness why be say dem dey call am pandemic. de sickness dey affect many many e fit evun as disturb de whole world na dis kind sickness na him COVID come dey among. Covid na sickness weydey call wey virus na him dey cause am and how e dey take know dis sickness the person go begin dey cough the person go begin dey begin dey get fever the person go begin dey get problem to breet e no go fit breet well well dis sickness dey affect anybody and e fit spread through de whole world soak people for dis sickness their own fit com dey dey dey dey problem wey fit dey inside fit come small small small but some people their own for some country their own fit come plenty plenty the cough and the breathe wey you no fit breath fit become big problem wey be say person fit die. Some country people go die some country people no go die

If person fall down abi person faint abi person get heart attack pesin no fit breath e get many many emergency thing wey you fit do for this person wey go fit make this person e no go quickly go die before you even carry the person go hospital. First of all make you look for around make you shout for help people make Una come oo person don faint o before you go try make you open dis person shirt make e dey collect fresh I air den you go carry am lie down for him back for ontop of sometin wey dey strong wey e no go fit fall wey e no go trow am This um um um first aid then you go dey go open him nose...abi him mout wey air go dey flow inside den you go put air from your own mout to him nose an abi to him mouth den as you put air small small you go dey press him chest then you make sure say de person lie down very well the person lie down very well den de air go dey go inside you begin press am to see seh de person breat even heart go quickly e go begin dey breath and him breath go normal again

Any place like hospital clinic diagnostic centre wey dem dey do test abi health care abi all the places wey dey give any service wey concern our health our body take care of our body na him we dey call health centre. This centre e need make e dey near to us according to big big ogbonge organisation wey dey take care of healt wey dey dey call am world healt organisation e say mek healthy centa abi healt facility meke near us mek e no far from us pass five kilometres e mean seh any health services wey we need make e dey close to is for say for like five kilometres wey we go fit quickly go in case of person get emergency person get serious problem dey fit carry am quick quick go the um place wey him go collect the health services say cause say e dey e go near the person, the person no go suffer too much again if e the place come dey far na where you go get problem be that dem go dey look for how we go fit go dey e go come become problem wey people no go fit get healt services

The ogbonge people wey for get knowledge about how to manage hospital abi take care of clinic and take care of patient na him dem dey call dem doctor many of them get their own area weydem learn for school and their work na to take care of the whole people weydey the hospital people like the nurses the assistant de clerk an de many many oda people wey dey work for hospital na de doctor na him be dia oga pata pata dem dey tell them how to go how to tek care of de patient and how to take care of the hospital na their own work be that na them be the oga of the clinic and hospital. The remaining people dey work for under them. Many many doctors dey doctor dey for teeth wey na only teeth na him him Sabi the work on. Doctor dey for bone wey na only bone and each of them dey get their name. Teeth doctor dey dey call am dentist doctor of eye dem dey call am optician. Doctor of bone dem dey call am ophthalmologist and many many of those doctor like that doctor wey dey treat wey dey take care of woman demdey call am gynecologist and many many doctors like that

Some people religion fit make them do many many things for hospital or for health facility wey be say the doctor no go like say cause say their religion no allow dem do some things and the doctor dey want to give them this medical care but say cause say their religion no allow demdey can dey fit some time refuse to take this medical care for example you fit see some people because of their religion they go refuse to give blood or take blood. Dem go say dia religion no allow dem tek blood that is to donate blood blood or to collect blood despite demdey very sick or the person weydey wan give the blood dey in need of the blood then you go see some people again dem say their religion no allow them make dem do family planning and many manymany some go say foot because their religion no allow like for example some Christians dem no dey chop big meat and many many things wey their religion no allow dem make dem do all dos things affect dem or dia health sake of sey their faith e don dey come interfere for the matter wey concern their health matter

Gender base violence deh talk about abuse weh deh fit happen to woman and girl child because why nah them be week one for the total gender weh we get this abuse fit come in two ways between intimate partner like boyfriend and girlfriend abi husband and wife then another one weh fit come nah betweeen non intimate patner take for example armed robber come your hose comr rob come do bad thing to woman weh deh abi girl weh deh the house this bad thing fit bring bad bad palava for the woman abi for the girl weh thing happen to and e fit be in mind for a long time sometimes till the woman go die di deh matter no go commot for in mind and e fit affect the woman e fit affect the woman the woman sef fit no go fit ah begin deh hate herself e go deh hate herself so teh some of them go want make they take their life you go see some cases the woman be because of fear say people deh look am deh talk about am them deh look am deh see person weh dey rape see person weh them rep the woman go no go fit even come outside again the matter go deh burn am for mind some people go come take their life some people go come come come get run mental because of this matter and some people sef to near man go deh hard them e fit even come course pregnancy weh deh girl abi di woman no plan for and from this pregnancy again many many things like complication go fit come come maybe them be say if you want born you no go fit born well the baby no deh well abi the woman go come get problem or many many thing weh again fit come inside like abortion the wman go say since e no know the father of this weh do this thing to am e fit wan say e wan go do abortion and this thing nah bad bad thing e be for our women

Because of accident abi fire abi any wahala wey fit come people wey build big house dem dey get place wey dem call emergency exits because say cause say if anything wan happen or if anytin happen dey fit use that place tek sabi dia way that is dey fit run away from that bad thing wey wan happen say coz say dem dey build this places mek people for tek escape or find dia level in case wahala burst for example for hospital, hospital dey get place wey dem dey call fire exit in case fire burst people go run trough that exit tek escape den the fire go fit come chop human being again for companies too dem dey get place wey people go gada in case fire burst or de house dey burn people go go dat place dem go go gada for deh before people go tek comot for the place wey dis ting dey happen. Why dem dey call am fire exit be that na place wey you go fit follow wey you go take run away find your level away from this bad incident like fire be that na why dem dey call am fire exit.

Emagency We dey talk about anything wey person go lack like accident wey fit come happen anytime. We don talk about many type of dem before like say person faint. If person faint wetin pesin go fit do or maybe person no fit breath or person get stroke immediately or person collapse all of this things na different different emergency and any of them e get wetin you go do wey go fit help the person wey this thing do am. So A bag dey abi container wey dey carry all the materials wey dem dey use for this emergency na this back na him dem dey call emergency kit. This bag dey contain so many many things like person if e break leg e container fit carry bandage and plaster wey dem go fit use put the person h leg for shape before dem go carry am go hospital so this all the material wey dey this container now na him dem dey call emagency kit some people wey dey give first aid treatment na dem dey carry this container the bag about for sake of say if e come jam any problem like this dem go use am take handle the matter before dem go take shift the person go hospital

If person for get accident abi person collapse abi person e no fit breath abi stroke catch person abi many many many things wey concern emergency wey fit do person or na carry dem dey carry de person go hospital and if dem carry this pesin come hospital na straight na him dem go carry am enter emergency room because him matter na matter of e concern life and death and e need quick quick quick quick make dey Look the person na wen ambulance go take work be that ambulance go run go carry the person sake of say e need make the person quickly reach hospital and if the person quickly reach hospital you go quickly carry am enter emagency room. Emergency room na for where all the doctors wey dey get the knowledge to take come at ten d to this person all of them go gather around this person to take at ten d to this person just to quickly safe a person life. This one na where dem dey put the person wey get this problem first before every other person because him matter concern wey dem talk make dem take care of am sharp sharp if not maybe the person go fit quickly die

Many time we dey hia seh som people dey don comot from dia house dey comot from dia house becos bad tin happen to dem bad tin wey we dey call disaster happen to dem e come mek dem leave dia house. Many many of dis to tins like maybe rain fall big breeze blow e com remove diahouse dat house dem no go fit stay dey need to go an look fur anoda house wey dem go manage stay till wen dem go com build dia house or maybe like insurgent bad people carry gun enta town com pursue people or maybe sometimes na community wit anoda community dey fight e fit mek people comot from their home and when all this thing happen wey people comot from diahome na anoda place na him dem go go find wia maybe dia home or for de sake of say dey need wia dem go hide dia head wit dia family an dia material na dem go go to go stay for emergency centre. Emagency centa dis one e fit be gofment house maybe dem go see school wia people no dey or gofment house wia people no dey dem go go manage for dia till wen dey fit go back to dia own house sometimes e fit no be school e fit be place wia gofment do for such occasions like flood wey dey come pack people. If flood dey come pack people like dat dem go run from dia home until the flood go back before dem go go back go arrange dia home. Now dis home wey dem dey stay wit circumstances say dem dey manage dem selves till wen dia house go dey good again for dem to come back na him we dey call emagency shelta

Right from de time wey dem don confirm say dis woman carry belle abi any woman don carry belle from dat time come till de day wey she go born, de woman the way she dey behave go change him body go change an everytin about dis woman go change so becos all dis changes and all dis new new behaviour wey de woman go begin dey do we need no be standa gidigba we wey be the woman family we husband him pikin oo him brodas oo him sisters oo den we dey for hospital mek she for go de doctors dey we standa gidigba we dey give dis woman all de assistance wey dis woman go need say cos say she be like small baby now dem go dey pamper am we go dey advice am we go dey pray for am um we go dey we go dey lis ten to am anytin wey him want mek we do for am so cat him mind go dey happy. Him mind go dey sharp sharp hmm as she dey happy wey her body dey mind dey sharp sharp na so the baby wey dey inside go be. de one wey concern her own no fit help am clean her room cook food for am possible if e dey possible we go do massage for am tek care of all her for am she too go dey happy her body dey go happy den de baby wey dey inside go dey happy

sickness for hospital dey different different types some sickness wen you don get am um de day wey you get to stay for dis world e don e don dey count be dat so dat is why for sake of say make person dey know how him body be de kind sickness wey dey him body. E good mek person dey quickly dey go hospital for check up. dis check up dem go check you, dem go check your body, dem go check your blood dem go check your piss everything to sake of say dem go know the kind sickness wey dey for your body becos if person sidown for house dey do dey do dey swallow medicine by himself dey do medicine by himself e fit no come know the kind sickness wey dey him body an wen you no come know de kind sickness wey dey your body e fit come cause problem becos de time wey dem go come find am dis kind of sickness wey you talk wey as soon as you don find out say you get dis sickness e fit if you no even find out say dis sickness dey your body problem don come be dat example of dis kind of sickness na like cancer HIV AIDS but if you quickly find out say na de kind sickness wey you get doctor fit help you manage am an you go dey tek your um medicine you go dey go for check up before you know e fit come go but if you no quickly know wen e don spoil many many tings for your body na wia you for tek bring problem mek go fit come kill de person be dat

Apart from saying person dey go hospital abi person dey chop beta food e need make the same person mek e dey do exercise wetin we dey call exercise exercise na plan wey person to dey move him body wey be say e go bring total health of de person mek e dey correct exercise dey different different an e get how dem dey do am e get de one wey be like training de person go dey do you go see de person muscle go come out you go see de person go dey kakaraka and e get de one wey you go do wey be say mek de person mine for dey sharp sharp like de one wey pregnant woman dey do dem e get de one wey you go do so na so different different type of exercise dey an many many gain dey inside person wey dey do exercise an de person suppose dey do am regularly if na morning dey dey do you go put am for morning if na running if na walking even dancing sef put music for your ear go dey dance all dis tin na exercise wey go fit mek de body to dey kampe

Some people if dem get problem abi sickness for body some people apart from say sake of say dem dey go hospital dem still dey go especially some people wey be Christian dem still dey go see dia pastor wetin pastor go fit do for dem pastor go dey pastor go dey encourage dem like de way wia doctor for hospital go dey hospital dey encourage dem dey pray for dem dey advice dem you go see say becos of dis person get him belief be say prayer fit for remove de sickness from him body and becos of him put him belief like dat becos many time wetin person belief fit dey work for person you go see say small small dis person go begin dey come normal abi de sickness go come go so de prayer and de advice wey pastor dey give am an de prayer wey him dey do for house e dey do with family go fit come mek um God come touch him body before you know the sickness go come go before you know God go come heal dis person wey person body go come come back to normal or if na sometin wey dey disturb am e fit come help dis person dis person go come come back to normal

from de time wey de woman don born pikin anti-natal don end be dat no be sey e don end patakpata de woman go enta post-natal. Post natal dey deal with anytin wey concern de woman an de new baby an de environment for wia she born de baby an de food an de drink wey dey go dey chop den de new baby too e own food before na inside bele e dey dey now as e don come outside e go start to dey suck e mama milk na him we dey call am breast milk we go need family an hopital mek dem join hand to encourage dis woman tell am say notin good for de baby; dis baby we you born so food na oyibo food good for her reach e mama milk. na e mama milk na him dey mek dey baby strong, na him dey make de baby grow well na him go mek de baby sick any kind of sicknes fit attack de baby but family an de community an de clinic need join hand teach the women carry de women join grow support group wey go dey teach dem how to dey de baby breast tell dem say mek dem dey give fruit de very hour wey de baby born pikin mek dem put breast for de pikin mouth sek of sey mek dis pikin collect dey beta beta chacharacham for him body wey go make de baby grow well well

common sicknes wey dey disturb people na him be fever fever wen you don dey notice sey your body your temperature e don dey go up you go see sey your body go begin dey dey diffren diffren e no mean sey you dey feel cold e fit mean sey your body try mek e fight sickness abi bacteria wey wan enter your body na him we dey call fever an many many types of fever nahim dey diffrent diffrent type of fever nahim dey. fever dey wey dem dey call malaria na de one wey mosquito bite person e go come cause dis fever. fever dey wey be sey jaundice; dis one your bone bone dem go dey pain you an anoda fever dey again wey we dey call am yellow fever. many many type of fever nahim dey. wen you notice sey wen dis fever start small you go tek small small medicine for wey we for dey get for chemist you come tek e no come go down na dieh you go know sey yes you have to go mek you go see your doctor so dat dem go give you beta beta ogbonge treatment wey go come pursue de fever from your bodi. thank you

Flood na big wata wey dey come say cos say maybe rain fall plenty and everywey come become wata wata or dam dey come open dam The dam don full too much dey come open am den de wata come plenty and wetin e dey come cos e go come pack people house becos wata e no get how you fit show am road abi control am immediately wey you don open am na to begin to dey flow anywia wey him dey flow so as e dey flow now e fit go people farm park people farm e fit go people house lack people house and na very bad disaster na him e be so we dey advice our people say immediately wey dey hear say gofment dey talk say flood dey come oo dey wan release dia wata oh dey wan release dia dam ok mek people for tek Kia Kia carry body carry dia family and dia belongings go run becos of wata come e no get how you fit catch am for break na so e go pack anytin wey dey for him front e go pack am go and e go fine spoil many tins come put people for poverty

Support for woman wey born pikin still dey mek de woman dey see beta beta food make e dey chop wey go mek her breast go dey produce good good milk mek de baby for drink de baby too go see him body go dey good becos why e dey chop beta food from him mama if de woman no chop beta food e no go fit produce beta milk sometimes sef the breast go come dey sepe e no go come get milk wey the baby go suck you go dey see the baby dey cry dey do whahala wey dey shout becos why will no dey him mama breast so which food wey him mama go fit chop wey go give am milk na mek de woman dey chop beta balance diet beta balance diet I mean de food wey contain all the classes of food all the classes of food carbohydrate go dey inside protein go dey inside, fat and oil go dey inside mineral salt go dey inside vitamin go dey inside and some food wey be fibre go dey inside all dis food we put togeda for dis woman wey e dey chop you go see say de breast go get milk and mek de woman go tek yoghurt milk cheese wey no too get plenty fat inside e go see say de breast go produce beta beta milk for de baby an de baby go enjoy de mama breast milk people go see say de baby go dey willingly well say cos say e dey chop beta food

For better health we need to learn wetin we dey call personal hygiene. Wetin e mean e means say de way de total way wey we go fit keep our body our clothes our environment clean say cos say mek any yama yama no come cos sickness for us all dis tins na wat dey call personal hygiene how to wash our clothes how to tek our bath how to wash our hair an many many many many tins wey consine hygiene many times before wen Corona come many people come dey wash hand before you go back you go wash hand before you go toilet you afta you finish toilet you go wash hand before you go school you go wash hand becos all dis tins dey help keep our body clean an e go tek prevent yama yama or any sickness wey fit come catch us dia are many ways wey we fit wash our hand. We fit wash am if we come back from toilet we fit wash our hand wit soap and wata or we fit use ashes or sand wash our hand for say cos say mek e dey clean. So dat smell wey come from dat hospital from dat toilet no go affect us abi de dirty too no go affect us